Kuenda kuchibhedhlera kwakanakira kuti, une mukhuhlani zviya unonga weitomuka-tomuka kuende pane antu vamweni. Wagumeyo vanozvikona zvekurapa usingatomuki weienda panevamweni.

Kwai hai kurapiva hakuchaketi muntu dangani mudzimai dangani muisa. Vatozwa nyama dzemukati dzeitetena rumba kuchibhedhlera voningirwa ndidhogodheya urapiwe.

Kuti muyisa kana mudzimai vadakare, vanodakara mishuna yakapona, isingateteni munyama dzemukadzi.

Imweni mikhuhlani inotipanda mishuna yedu unototama kuti inonga yakabva pari, asi ukaenda kuchibhedhlera dhokodheya unokuronzera nekukurapa.

Azvichadi kubira vantu vei zungaira kana kukombana paita muntu ane mishuna dzino teterera mukati zvinoda ku ndxonda kuchi bhedhlera ngeku kasira.

Iri mikhuhlani inopanda mukati mwenyama dzedu dzemukati isingadi mitombo yechintu inotoda kutanga yahlozwa mumamhatso nekukuzeya kuzvibhendleya muntu orapika.

Uri pamuzi pako ukanzwa nyama dzeipanda zveusingazwisisi newe unoenda kuchibhedhlera wohloiwa voona kuti chinyi.

Tipone ndaramo yakati hwe yakati njoso mitezo yenyama yedu inosise kungarirwa zvakanaka, zvakachena.

Muntu weizwa nyama dzemukati dziyi tashira unosisa kuti uende kuchibhedlera woonzwisisa kuti chini chinomboita kuti zvidaro.

Muchintu mwedu mumishuna dzevantu munokonazve kudai mweita mikuhlani inonesa kuti ingapera zvakanaka kuenda kuzvibhedhlera ndikona kune vantu vanodetsera kuti zvoita marapirwei nemichini dzinohloya.

Mumushuna medu mune zvinorashira zvatisingakoni kuona ngemadziso kana kudusa ngenyara dzedu . Zvinoda kuvhakachira zvibhedhlera zvovhenekwa ,zveihloiwa ngezvizango zviri muzvibhedhleya medu.

Zvirimo eya mungazi nemumishuna medu zvirutwe zvinobuda asi zvinodetsereka waenda kuchibhehlera kohloyiwa zvooneka zvabatwa zvorapiwa zveipiwa mutombo wakasisira.

Zvaanyore kuti muntu weshe mumuganga mwetinogara nemunyika mwetinogara aone rubetsero rekuti apone pasina muripo.

Muntu ausisiri kuti wanzwa nyama dzei tetena wozvidumaidzira mumbatso mwako, azvinzwaropi muntu enda kuchibhedhlera, zvaazvenyika yeshe kuti muntu apone.

Zvaa zvenyika yeshe kumuntu weshe kuti muntu wakasisa kuona kuona nekuziya kuti nyama dzeiteena unoxonda pari.

Muntu weshe unosisa kurarama ndaramo yakanaka eishandisa mvura yakachena eigara mundau mwakahlamburuka.

Nduma kwai ngaidhumiswe ngenyika yeshe ino. Kuti vantu vaziye kuti mishuna ikatetena votxonda pari pemene-mene, vanosisa kutxonda kuzvibhedhlera.

Weshe unosisa kuve eiona mashoko ezvekupona nekushandisazve zviro zvakachena zvisikapi mukuhlani mimushuna.

Mundu weshee unosisirwa kuwana pekupona kusina muripo nyika yeshee ngokuti kupona ndiko kunoita kuti ndawu nemiganga zvikurumbire.

Utano auketi mu tu auna zera auna kuti uri nhlengenezi kana ndombi kana jaha muntu weshe unosisa kupona.

Kwai azvisisiri zvendau imwe yega kana kuti muganga umwe zvekupona kwai rataa guhu raenda nenyika yeshe mukupona kwedu.

Hazvichadi kuhlehla muntu eipetuka sure. Vazwa mushuna vatetena vokasira kuvhakachira chibhedhlera vobetserwa.

Maingomwa ngaitenderere ngenyika yeshe vantu kuri kuronzerana ngemanakire azvakaita kuti muntu ukazwe panotetena worumbe kuchibhedhlera .

Kwai rinosisa uito okutinhira zishoko reienda nenyika yeshe mukupona zvakanakira kuti muntu aone rubatsiro pakupona kwake

Zvakanaka kuti ushambe nyara dzako usati wabata chekukandira mumukanwa kuti usazviambira mikhuhlani.

Tikati hambe-hambe zvakanaka kuti vemuzvibhedhlera vaziise vantu kunaka kwekuenda kundau dzekubetsererwa matambudziko emisoro. Kana kuti ndxondo dzinonga dzisingachatori zvakanaka kuti vantu vasafa.

Tisaningirira pashi vantu vane mikabango isingachakabangi zvakanaka mundau mwedu. Ngativabetsere ngekuvakombisa mundau dzinobetserwa vantu vakadai muzvibhedhlera mundau mwedu.

Kuti muntu agare akasunturika mundaramo zvinoda musoro musina zvinonesa. Kana paita muntu une ndxondo dzisinga xabangi ngaaende kuchibhehlera kune ndau dzinodetsera nemitombo inodzikamisa.

Kwai nqondo dzinoda kuramba dzeikabanga zvakanaka , dzikabanga zvakanaka unogarawo ndaramo yakahlamburuka.

Mundau mwetinogara kuchindau uno variyozve vanhu vanemithabango isinga thabangi zvakanaka tinosisa kuvabata ngenjira yakanaka ngekuti vantuwo.

Vangava vasharuka kana vadoodori, musahlupika kutama nechekuita. Kwai dzaayo mbatso dzinodetsera vantu vanohlupika mundxondo dzavo.

Mumusoro mukatama chinomuhlupa unogara muxabango wako weixabanga zvakanaka, unogara wakahlamburuka mukuwo muzhinji.

Kudyra kudyra kwakati hwee utori zvee mutombo unoita kuti mixlabango yevantu iti njoso kugwinya ixlabange zvakanaka.

Zvibhedhlera zvaati tekeshe peshe-peshe. Zvinodetsera kuti mutenda aachaputa-puti ngekuti wodini mwiri dzeitetena. Mwiri dzeitetena rumba kuchibhedhlera worapiwa.

Ana Mutape , madhodha, ntombi ngemajaha mwazwa patetenya musagara rumbai kuzvibhedhlera mwohloiwa mworapiwa.

Azvichanesi kuti munthu arwara tomubeka pari dzaayo ndau dzakanasirwa dzezvibhedhleya ndikona kunoita kuti mutenda apone.

Mundau mwetinogara zvibhedhlera zvaa peshe peshe. Zvinoita kuti zviite nyore pamuntu anonga eizwa mukuhlani kuti agumepo korapiwa.

Zvichechane zvichabva pamukaka nezvindumure zvinosisa kuhlaiswa zvikazwa papanda zvoendwa nazvo kuzvibhedhlera.

Mundau mwetinogara, mumiganga mwetinogara mune zvibhehlera zvakasiyana -siyana zvakumunhu kuti azvikhetere kwanoenda kohlowiwa ngemadhokodheya.

Nyama dzeitetena nemakodo akona mumishuna umwu, hazvidi kugara kumbatso, zvinoda kuvhakachira chibhedhleya.

Mundau metinogara hautami chibhedhlera, wanzwa patetena, rumba uvhakachire chibhedhlera chiri padhuze nepeunogara.

Ukazwa panon'en'ena munthu rumba uyende kuchibhedhlera wogumeyo unodetsereka ngekukasira ndozvakanakira zvibhedhlera mundau mwedu.

Wazwa mishuna yei tetena zvakanaka kuti u ndxonde ku chibhedhleya woona vano detsera vanonge variyo woo detserwa.

Muntu weshe kwai usahunaira weinzerereka usingazivi kwekuenda vhakachira chibhehlera yodetsereka nyama dzeipanda.

Muntu ukazwa panotetena, zvakanaka kutxonda kuchibhedhlera, ndikona kweunodetserwa ngemadhogodheya vokupa mutombo, wodetsereka.

Kwaihaiyi ndoma inosisa kutenderera nemiganga yeshe ,kurikuronzerana ngenda yekunaka kwekugara muntu mushuna yake yakagwinya.

Mundau mwetiri kugara zvakanaka kuti tati hambe hambe todhibana nepakanyorwa peibhuya ngezvekupona kuti vasingaziye vaziye.

Vantu vanosisa kudzidziswa ngekupona ndikona kuti vakazwa panotetena vaende kuzvibhedhlera kuitira kuti kufa kusawanda pakati pevantu mumiganga mwedu.

Kuti vantu vaziye kunaka kwekubvakachira zvibhedhlera varwara. Kunge vatombuirwa ngevanoziya kuti zvakanakirei kuti muntu arwara aende kuchibhedhlera.

Nduma ikahamba yekupona muvanhu apana munhu angachazofa ngemukhuhlana asingaziyi chekuita ,anonga arwara wotorumba kumusiwo wechibhehleya koodetsereka ngekuti unonga wooziya.

Kwai goho ngaritakwe reienda kweshe kweshe vantu nevasikazivi vazivewo kuti kupona kwakanakirei mundaramo dzedu.

Mumuganga mwetinogara kune vantu vasingaziyi kuti kupona kwakanakirei. Himo guvhu ngaritatwe riende nenyika dzeshe vantu vaziye kunaka kwekupona mumwiri dzavo.

Nduma inosisa kuhamba mitunthu nemitunthu iri yekubhuyira vanthu kunaka nekupona kuti munthu ukazwa panotetena wovhakachira chibhedhlera.

Kwainduna ngaiende mundau ,mumandau kuti vantu veshe zvivajekere kuti kupona ngekemunuhu weshe .

Mumiganga munogara vantu ngarihambe guhu rekuronzerana kuti kupona kwakanakirei kuti muntu akazwa chitenda ngaaxonde kuchibhedhlera.

Nduma inosisa kuenda kuretu nepadhuze, kune vantu kuti vaziye kuti kupona kunosisa kuitwa ngemuntu weshe mahala pasina muripo.

Kwai shoko ngariyende nenyika yeshe , mundau ngendau kuri kubhuira ngendaa yekupona anyari mabasa anodiwazve zvekuronzerana ngekupo.

Lwai ndumwa ngaitenderere mundau yamunogara kuchindau kwenyuyo kuti vanthu vaziye kuqxonda kuchibhedhleya kobairwa kovhara zvitenda.

Dziripo mikuhlani dzinohamba dziri mungazi dzimweni dzinohamba dziri mumishuna zveshe zvinodetsereka vantu vaenda kuchibhedhleya.

Mishuna aidzorori kupashirwa hino muntu unosisa kuenda kuchibhehleya kohloiwa kuti unopone.

Hazvichina mukuru kana mudoko, muchechana, jaha nendombi .Zveeshe ,zvinosisa kuxonda kuchibhedhlera koorapiwa mwiiri dzeitetena kuti vapone.

Kuzvibhedhlera kwakanaka kuenda, ngekuti kunonga kune vanokona kuzvishanda zvemikhuhlani kuitira kuti mutenda apone.

Zvakanaka kuti muntu wanzwa mihlati dzako dzisingaiti zvakanaka woenda kuchibhedhlera wooguma unorapiwa, wopuwa mutombo, wopona.

Nyika ino yetinopona zvibhedhlera zvandau ngendau. Tinosisira kuendeyo korapiva nyama dzeipanda kuti tipone.

Ukaenda kuchibhehlera zvokororeka apapo kune midziyo iri kuzvibhehleyayo inotwara vatenda yoendesawo kuzvibhehleya zvimweni dzinemichini dzakati wandewo nemadhokodheya anonase kuziye zvaanoita.

Vantu ngavachireka ku nzerereka veyi tama kuti voita wani zvi bhedhlera zva peshe muntu ukazwa nyama dzei ruma ruma enda ku chibhedhleya worapwa.

Mazuva anaya zvakanaka kuti wazwa nyama dzeitetena woenda kuchibhedhlera. Vaguma vakahluza munyama dzako vakazvikorera, kune midziyo inotwara vatenda varwarisa kuendesa kuzvibhedhlerawo zvikuru.

Zvakanaka kuti wazwa papanda woenda kuchibhedhlera. Kuona vantu vazvibhedhlera kwakanaka ngekuti azvichanesi vantu kuti voende pari, akatirumbe-rumbe wotomira ngemusiwo wechibhedhlera, wotorapiwa.

Zvinodiwa ngumemuntu weshe kuti mishuna inge yakati gwindiri kugwinya asi kana pane patsuna tsuna rumba kuchibhedhlera worapiwa.

Azvikheti mukuwo wetinopona uno Kuti uyu ndiani muntu weshe wakasisa kuvhakachira chibhehlera eizwa munyama mwake muzingahambi zvakanaka opuwa mitombo apone.

Angaa madhodha, majaha, ntombi, zvimbuya nezvindodha, hazvichakhethi. Wazwa mwiri weyipashiwa xonda kuchibhedhlera worapiwa.

Aichipi nguwa yekufa ngemukuhlani wakazvivhundika mumbatso inga mahombo akavhundikwa mumasaka.

Hezvanakira akhiti wee ngezvekuti azvikheti kuti iri idhodha iri ijaha iyi intombi uyu muisa muntu weshe apashirwa ngarumbe kuchibhedhlera orapiwa.

Zvezvekanakira mundau mwetinogara kuchindau kuno aumbozwizve zveizi zvibhedhleya zvadzara amuchina ndau amuchakwani, wazwa panopashira enda kuchibhedhleya wodetsereka.

Tine zvibhedhlera zvakati njoso, zvakabaati hwee mundau mwedu muchindau muno. Anonga ane mishuna inotetena, zvakanaka aende kuchibhedhleya, ooguma unodetsereka kuti asafa ngokukasika

Muzvibhedhleya makanaka ngekuti ukavhakachira nyama dzeitetena unoona madhokodheya wohloyiwa worapiwa.

Mundau mwetinogara ngarihambe shoko reiyehla nemumiganga dzeshe. Chakanakira kuenda kuchibhedhera nyama dzipashirwa.

Mwiri dzikatetena zviya zvakanaka kuti muntu aende kuchibhedhlera mundawu maanogara, ngekuti mune midziyo inoshandiswa kuvheneka mukati orapiwa zvinoenderana nemukuhlane waunonzwa.

Kuchibhedhlera kwakanaka kuti mutenda aende ngekuti nguwa imweni unonga miro dzisingachanasi kukona mututu kune muchini unodetsera zvakadarozvo wopona.

Kune mishuna dzinotetena dzemukati kuchintu kwedu. Azvichadi kuvhunaira weitsvaka varoyi. Zvotoda kuenda kuchibhedhlera kwounoningirwa ngemuchini ,voona kuti voita marapirei.

Zvezvakanakira kuti vazonyama dzako dzemukati dzeitetena okasire kurumba kuchibhedhleya. Ngezvekuti unopona neinoda kufiva.

Nyama dzikatetena dzemukati , kasirai kurumba kuchibhedhlera mwodetserwa ngemadhokodheya chitenda chisati chanyanya kukura.

Mumushuna dzedu mune ndau dzakafishika dziri mukati mwemuviri yedu dzinokona kupanda zvakasisira kuti tiende kuchibhedhlera dzepota dzeyi hloyiwa kuti dzirapiwe.

Kuchibhedhlera kwakanaka, ngekuti, vanozokupa mutombo vambohloza, nyama nemishuna yako, kuona kuti panotetena pemene-mene, ngepari?

Dziriyozve mitombo kuzvibhedhlerayo, mundau mwetinogara dzekurapa mikhuhlani, kana kuti zvirwere zvingadai zviri munyama dzemukati dzetisingaoni.

Vana mhai wee, tisamira teitenderera teipombana, nyama dzemukati dzikatetena, ngativhakachire chibhedhlera ndicho chinotidetsera.

Kwahi ukasaenda pachibhedhlera weizwa mishuna dzemukati dzeipanda munpeisira mwookombana zvikunwe kubeni zvibhedhlera zvinodetsera kurapa, zviriyo.

Pane mikuhlani inozwikwa munyama dzedu asi isikaonek iri ngemukati zvakanaka kuti vanthu vaende kuchibhedhleya vooningirwa varapiwe ngemadhokodheya.

Kupanda kwemishuna dzemukati kunotoonekwa basi muntu waenda kuchibhedhlera woningirwa ngechizato ,chohloya kuona kuti ngepari pemene-mene panopanda.

Zvakanakira kuti mishuna dzeitetena muntu aende kuchibhedhlera, unootanga aiswa mumbatso yekuhluzira zvoningirwa kuti panopanda ngepari, chikonzero ngechei.

Kuzvibhedhlera kwanaka ngekuti kune vantu vanokone mushando wavo wekuhluza mikhuhlani mumhatso dzekuhluzira.

Kuwanda kwendau dzekuhluzira mikhuhlani kwakanaka ngekuti kunoita kuti mikhuhlani ioneke kuti inombobva pari, uyezve inorapika marapikirei.

Mundau mwetinogara muzvibhedhlera mwanaka ngekuti mwaane ndau yembatso yekuhluzira zvitenda kuona kuti zvinombobva ngepari uye chinyi chingazvipedza.

Mundau dzetinogara mwanaka, ngendaa yekuti kwaane mphatso kuzvibhedhlera ,yekuhluza mikhuhlani yakasiyana, kuti ionekwe kuti inoitwa ngeyi.

Kuchibhedhlera kwakanaka ngekuti hauambi ngekundopiwa mutombonje, vanotanga vahluza mukhuhlane weunozwa voona kuti unoda mutombo wakadini.

Mukupona kwedu zvanaka mazuva ano ngekuti ukazwa mushuna ikatetena ukaenda kuchibhedhlera, havaambi ngekukupa mitombo. Munombohluzwa mumamhatso akona kutsvaka chitenda kuti vochirapa marapirei.

Muzvibhendleya mwaane mbatso dzekuhluzira mikhuhlani yakasiyana siyana. Nevanoshanda varimwo zve nemadhokodheya vanonga variyo vanodetsera vatenda kuti vapone.

Kuzvibhehlera kwedu kwakanaka ngekuti kwaane mbatso dzinoningirwa zvitenda nemikuhlani kuti zvioneke kuti zvoite marapirweyi.

Mbatso dzekupepeta nekuhluza kuona kuti uyu munthu unozwei dzara peshe peshe mundau mwetinogara.

Mishuna dzedu dzeitetena atiambi ngekupuwa mitombo kani tikaenda kuchibhedhleya inombotorwa yoiswe kuzvizato zvinokona ngezvazvo.

Nyama ikapashira ngazi nemishuna zvikatorwa zvoendeswa kumhatso yekuhluzira zvakanaka ngekuti vanoshanda ngezvazvo vanoona marapiro evanokona kuita pamukhuhlani yemihlobowo.

Kuchibhedhlera kune zvizato zvinovheneka kuningira zveihluza kuona kuti mushuna unorashirwa ngeyi.

Zvakanaka kuti pane papanda woenda kuchi bhehleya ngekuti kune mbatso dzakona dzevano hluzira mikuhlani ye tinozwa kuti vaone kuti yaka konzerwa ngei.

muzvibhedhlera mwedu mwanaka ngekuti mane zvizato zvinopepeta nekuhluza mikuhlani. Inonga ichaamba mundau metinogara kuti ionekwe mabetserero ainga itwa.

Zvakana kuenda kuchibhehlera ngekuti usati wapuwe mutombo vanotora zvizato, zvombozata kuona kuti panokabanga pemene-mene ngepari, mishuna yotorwa yoiswa mumhatso mwainosisa kohluzwa kuti vaone panopanda pemene-mene.

Zvakanaka maningi kuti madzimai anonga ane mimba aende kuchi bhehlera voguma vabarirewo zvinoita kuti vana vano barwa vabude vakapona zvakanaka.

Zvezvakanakira kuti muntu anemimba aende kuchibhedhlera ngezvekuti ogumeyi unoonekwa ndidhokodheya pane zvinenge zveimurwadza kana zveimunesa nevana vadodori vanodiwawo kuchibhedhlera kobairwa.

Zvinoti vantu vane mimba nevane vana vadori-dori vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kohloyiwa nekubairwa ngemadhokodheya mitombo dzinosisira kuitira kuti nyama dzigwinye.

Zvakanaka kuti mudzimai ane mimba avhakachire chibhedhlera kuti aodetserwa aobara zvakanaka.

Madzimai ane mimba neakabara veshe vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kohloiwa veiningirwa nemadhokodheya koti vagwinye.

Zvakanaka kuti vachechana vaendeswe kuzvibhehlera vorapiwa nekubairwa ngemukuwo wakasisira vagwinye .vapone .

Mitezo yemiri inonga yapashirwa dangani yabhenda inoda kuendwa nayo kuchibhedhlera kune midziyo yeinopfekedzwa kuti iswatanudzwe.

Mazuwaano, zvakanaka kuvhakachira misiwo yezvibhedhlera, kuti woona madhokodheya, waayo weizwa mukhuhlani ,vanoshandisa midziyo iriyo kuvheneka ndiyo.

Kuchibhedhlera kwakanakira kuti kune midziyo yoshandiswa mazuva ano inonga yeibaira mishuna imweni inoningira kuti mishuna yakhona inoita mapandirei.

Zvakanakira kuenda kuzvibhedhlera mazuva ano kune midziyo yakasiyana siyana inodetsera kurapa muntu yeushanda zvakasiyana kweshe kuri kuti mitenda apore.

Zvakanakira kuenda kuchibhedhlera mushuna dzeipanda ngezvekuti kwaane midziyo inoshandiswa kudetsera kuhluza zviri mungazi nekuningira kuti chinopanda chakhona chiini.

Zvibhehlera zvaapeshe peshe .Kuzvibhehlerayo unoti waguma weizwa panotetena zviya ,panemushini inovheneka nemukati ,mungaa mundani kana kuti soro kana muditi wodetsereka.

Kuzvibhedhlerayo dziriyozve midziyo dzinodetsa vaya vasikanyasi kukona kuhamba kana vane mirenje dzinotetena vanodetserwka kuti vahambe.

Kwai ukazwe nyama dzeitetena usadzingwarira uripamuzi pako enda kuchibhedhlera wagumeyo kune midziyo inoshandiswa kuhloza mungazi mako nekuningira kuti panopanda ngepari dai kututsirwa mvura mumwiiri zveshe zvinooneka iyoyo.

Kuzvibhehlera kwakanaka ngekuti wogumeyo kune midziyo inodetsera kushanda pakupona kwemutenda. Imweni inopinzwa mumishuna medu kuti ione pemenemene panopanda nekuti poita marapirwei.

Muzvibhedhlera kwakanaka ngekuti wavhakachireyo dangani unoda kubara, wabara mwana wako. Kune midziyo inoshandiswa kuisa zvichechana kuti zviate, imweni inozvidetsa kuti zvisundwe.

Zvakanaka kuti muzvibhedhlera zvedu mundau mwetinogara munge mune midziyo inoiswa zvisingachadiwi zveirashirwemwo kuti zvisapa mikuhlani kuvantu.

Muzvibhedhlera maane mudziyo yakasiyana umwe naumwe unezveunoshanda pamutenda kweshe kuri kudetsera mutenda kuti apone.

Muntu wazwa zviya nyama dzisingaiti zvakanaka unosisa kuenda kuchibhedhlera. Kune midziyo iriyo inokwanisa kuhlonda nguva imweni zvingaa zvichechana zvinenge zveirwara.

Ukazwa mushuna dzeitetena usagara pamphatso pako enda kuchibhedhlera ngekuti ndikona kune zvizato zvinodetsera.

Zvizato zvirimwo muzvi bhedhlera mwedu zvinodetsera ngenguti zvinonasa kuningira pemene panopanda woroozo puwa mutombo wakasisira.

Korozouyazve kunaka kwekushandisa zvizato mumambatso okurapiwa mona muzvibhedhlera, zvinovheneka panopanda pemene-mene, nekutotobora kudusa chisingadiwi mumushuna.

Kune mihlobo nemihlobo yemikuhlani, ukavhakachira chibhehlera wogumeyo une mukuhlani wemuhlobo umweni unoshandisirwa chizango kuti zvidetsereke ngekuti kune mikuhlani imweni isikadi nyara yakaita semota.

Kuchibhedhlera kwakanaka ngekuti kunonga kune zvizato zvinotanga zvakukoya usati wapuwa mutombo unoenderana nemukuhlani wakona.

Zvizato muzvibhedhlera mwedu zvakatinakira ngokuti mundu haachazoiti ekufungidzira kuti ndangani ndinozwa chakati zato rinenge ratoningira rozviona.

Muzvibhehlera medu manaka ngekuti mane mane zvizato zvinodetsera kuti mundu atutsirwe mututu wekufema kana kuti kuhloya mukati memushuna kuningirisa panopanda

Zvakanakira kuvhakachira chibhedhlera ,ngezvekuti Kwaane midziyo inoshandiswa kuhloya nekuvheneka zvinenga zveizika mwiri kupanda.

Wazwa patetena mundau, enda kuchibhedhlera mundau mwako, unodhibana nezvizathu zvakanakira kuti zvinoita kuti mushando ureruke muzvibhedhlera.

Nyama aidi hayo kupashirwa. Ingaa ntengo yemwiri inonga yaguka kana yashaisha mahambiro zviriyozve zvizato zvinothaka kuti zviite zvakanaka.

Kuchibhedhlera kwakanakira kuti kune zvizati zvinovheneka mumushuna mwedu kuti zvione kuti panopanda ngepari.

Mukuwo wetinopona unouyu zvakanaka kuti muntu weizwa nyama dzeitsuna tsuna weindaa kuchibhedhlera woogumaa kune zvizango zvinoshanda kuningira kuti mungazi munoita maitirei, inoita marumbirei.

Mikhuhlani yetisingakoni kuningira ngemadziso edu yakanaka kuendiwa nayo kuchibhedhlera kune zvizato zvinoningire kuti zvinopanda zvakhona zvinopanda zviri ngepari.

Ku chibhedhlera kwakanaka ngekuti mutombo dzino bekwa mu midziyo yekuti dzisa pishwa ngezuva kana kuti dzisa chaiwa nge mututu dzizoti shandira zvakanaka.

Ku zvibhedhlera mu ndau dze tinogara zvizato zvino detsa kuti mu kuhlani usa tomuka weibva pane muntu umweni wei enda pane umweni.

Mazuano zvanaka ngekuti akuchina fembera fembera chini chiri mundekwe miri ikapanda wovhakachira chibhehlera unoningirwa worohloiwa ngezvizato zvoita zvakanaka.

Zvakanakira zvizato zvemukuwo watiri kupona uno ngezvekuti zvinoningira pemenemene panonasa kupanda mukati memushuna dzako.

Muzvibhedhlera zvirimundau dzedu maane zvinoshandiswa, maane zvizato, zvingaa zvekupima ngazi, dai mitombo yekupa vane mikhuhlane.

Zvakanakira kuenda kuchibhedhlera ngezvekuti mukuwo umweni unonga usingachakoni kumedza chokurya wogumeyo kune midziyo inoshandiswa kukudetsera kuti ukone kurya.

Mundau mwatinogara ukavhakachira chibhedhleya wogumeyo unoona midziyo inoshandiswa kuiswa mitombo yeisundwa irimwo kuti igume pane vatenda.

Mundau mwedu kuchindau zviriyo zvizato zvemazuwa ano zvinoita kuti tidetsereke mukupona kuzvibhendlera kwedu.

Mitombo dzinonasirwa mikuvo yetinopona ino, inobetsera ngekuti inodzodzwa muzvironda zvooro nyarara kukanda.

Mitombo yakapepetwa yemazuva etinopona ano yakanaka ngekuti ukaenda kuchibhedhlera ukaipiwa inokuponesa panonga peipanda .

Muchibhedlera kwakanaka ngekuti waende weyizwa nyama dzeyipanda unopuwa mitombo unoenderana ngemikuhlane wounozwa.

Mazuva atinopona ano wanzwa mishuna dzeipanda rumba kuchibhedhlera kwane mapirizi anodetsera kurapa zvinopanda.

Mitombo yaka hluzwa yopepetwa yemazuwa ano inodetsera ngekuti inokona kutopa simba kumutenda otopona.

Mazuwa etinoona ano ukazwa mishuna dzeipanda rumba kuchibhedhleya unopuwa mapirizi ekupuza womwa wopona apapo.

Mundu zviyani ukazwa kuti nyama dzinopanda enda kuchibhedhlera unono puwa mutombo imweni inohluza ngazi kuti ichene imweni yeyihluzawo nemumapapu.

Mukuwo wetiri kupona uno. Kune mitombo yakagadzirwa mazuva ano inodetsera. Imweni inodetsera kurapa madziso anonga akatsvuka, amweni anonga eishoshona.

Zvakanakira kuyenda kuchibhedhlera, ngezvekuti, unopuwa mutombo wekurapa mukhuhlane, unonga wabatwa mumbatso dzekuhluzira. Wopuwa mutombo unoyenderana.

Mitombo yemukuwo uno inonasirwa iriyozve kuzvibhedhleya, yakatosvuzwa inodetsera mikohlani ngekukasika kana dhokodheya akupa mutombo womuhloboi.

Mukuwo wekupona wetiri uno kwane mitombo dzakahluzwa mazuwa ano. Dzakanakira kuti ukamwa mukuwo umweni unonga weikosora unopona ngekukasira ukauphuza.

Kuenda kuchibhedhleya kwakanaka ngekuti nyama dzeitetena unopuwa mutombo wemazuvaano unonga uri mumabhodhleya une chikwangwari chinoronza mashandisire ounoita, waushandisa wopona.

Mitombo dzinonasirwa mazuwa ano dzakanaka ngekuti dzinoemdsazve manyoka, muntu eihudha akautora mutombo okuza manyoka anonyarara.

Mitombo yemazuva ano inodetsera nokuti inodetsera kurapa panotetena, yakanaka ngekuti yakatopunzwa uyezve inomwiwa ngechipimo chakanaka.

Kuchibhedhlera kwakanaka kuti muntu anonga eizwa nyama dzeitetena aende ngekuti unoopuwa mitombo wokuno unokudetsera kuti upone. Nguwa imweni auchakoni kumedza maphilizi, unopuwa wekuphuza.

Mwiri ikatetena zvakanaka kuti muntu aende kuchibhedhleya ogumeyi unoona mitombo yauchapuwa ndidhokodheya inonga yakaiswa nechikwangwari kuri isanesa pakushandisa.

Kuchibhedhlera kwakanaka ngekuti wagumeyo weikotsora dhokodheya unokupa mitombo wekupoza gotsorwa rotiza.

Ukarwara usagara mumhatso mwako wakazvikonyera. Buda uende kuchibhedhleya, woogumayo unodetsereka ngekupuwe mitombo nokudetsera kupona.

Mitombo yemazuwa etiri kupona anaya yakanaka ngekuti inonga ine zvikwangwari zvinobhuya mashandisirwo awo.

Mitombo dzemazuwa ano, dzakanaka ngekuti vatenda, vanozwa madziso akatsvuka, kana kuti anobaya-baya, vakadonthedzera, anotonyarara apapo-apapo.

Dziriyo mitombo dzakanasirwa dzemazuwaano, dzinodetsera kuti nyano dzeyitsuna-tsuna, dzinopedza kurwadza.

Mazuwa atinopona ano aane mitombo yakahluzwa ikapepetwa yemazuwa ano. Inodetsera kuti munhu ane chaanotama mungazi watopuwa zvatonaka.

Kuxonda kumusiwo wechibhedhlera mishuna wechipanda zvakanaka ngokuti wogumeyo unoona vanobetsrera ngekukupa mitombo inoti ukapuza zvinonyarara apapo apapo.

Mitombo yemazuwaano etiri kupona yakanaka ngekuti inoponesa apapo yakanaka ngekuti yakahluza inomwiwa ngechipimo.

Mitombo yemazuva ano yetinopona inonasirwa zvinoizvi. Yakanaka ngekuti inokasira kubudisa zvinopanda mushuna medu.

Muzvibhedhlera medu makanaka zviri muntaraunda dzedu, ngendaa yekuti ukavhakachire mwiri dzeipanda unopuwa maphirizi ,ekuphuza wopona.

Mitombo yemazuwa ano etinopona yakanaka ngekuti inonga yakaiswa zvikwangwani kuti muntu aerenge maara paderapo aone mashandisirwo aanoita mutombo wakhona

Mitombo inonasirwa mikuwo yetiri kupona ino inodetsera maningi, ngekuti ukaipuwa unopona apapo apapo.

Mitombo dzemazuva ano dzakanaka ngekuti ukaenda kuchibhedhlera ukaupuwa unomwa wotopona apapo apapo.

Mitombo muzvibhedlera zvedu zvemundau mwedu inooneka yemazuano imweni yakona inoshanda kudendedzerwa mumadziso anonga dangani anonge aita mabori kana eibaya baya onyarara.

Mitombo yechizvino-zvino iriyo inotobekwawo mumabhodhleya kuti ingwaririke izoona kutorwa ngevane mikhuhlani.

Mukuwo wekupona uno wetinawo zvakanaka kuti muntu wazwa panorwadza uvhakachire chibhedhlera wogumeyo unodetserwa ngemadhokodheya wopuwa mutombo womwa zvonyarara.

Mitombo yemukuwo ino yetiri kupona yakanaka ngekuti imweni yakona yakaita mvura, ukaenda kuchibhehleya mushuna dzeitetena unobairwa mumishuna woita kupinda kunga mvura wopona.

Kuenda kuchibhehleya kwakanaka ngekuti kunemitombo yakanasirirwa mazuwa ano inodetsera kuti ukaipuwa ukamwa mapilizi unopona.

Mitombo yakatonzwa yemazuva ano yakanaka ngekuti imweni yakona inokona kupinda mundxondo dzedu dzoro hlamburuka dzakasundurika.

Zvaka nakira mitombo ye mazuva ano etiri kupona ngeye kuti imweni yakona kuto dzodzera pa mushuna unonga wei tetena ngeku banze zvoto nyarara.

Mitombo yemazuvano, imweni inobekwa mumabhodhlera, yodumaidzwa ngezvimbonyo zveiita kuti ingwaririke zvakanaka kuti izorapa mikhuhlane.

Vasingazii, vanoziya ngekubhuirwa, dziriyo ndau kuzvibhedhlera, dzinoningira dzeiona ngeavo, vanonga vane ngqondo dzisingachaqabangi zvakanaka, vakaendeyo, vanodetserwa, vopona.

Mundau metinogara zvinokonazve kuti muntu umweni mikabango yake aichakabangi zvakanaka, zvakanaka kuti aende kundau dzekobetsereka kuti aone kukabanga zvakanaka.

Mundau dzetinoponera mazuwano kwane ndau dzekuti vantu vanonga vozwa mikabango yavo isingachakabangi zvakanaka vanoendeyo kodetsereka.

Zvindumure nezvichechana zvichakatsonga zvinoda vasharuka kuti zvihlaiswe ndivona ngekuti zvega hazvikoni kuzvihlayesa.

Zvindumure nezvichechana zvinofanira kubatikirwa, kuhlaeswa ngekuti zviri zvega azvikoni. Kuhlaeswa kwakanaka ngekuti zvinokura zveidakara.

Vana vadodori vanosisa kuti vabatikirwe pane zvavanonga veida dangani kutanga, dangani kufunda. Zveshe zvakanaka kuti zviitwe kuvana kuti vadakare ndxondo dzei thabangazve zvakanaka.

Tsikombi nevachechana vakasisa kuenda mundau dzekufundira zvinodetsera kuti vana vaziye kuremeredza vasharuka Vaziyezve zvakanaka nezvakashata mundau dzawo.

Zvichechana nendumure zvichabva pamukaka dzakasisa kurya zvekurya zvakasiyana-siyana. Ingadai iri michero kana kuti mitikiti, mirivo imweni yechintu yemushango yakaita inga guku. Zvakanaka zvinodetsa mitombo iyoyo, asi chiri chikafu.

Vana vadoko vachechani vanosisa kudakadziswa ngenjira dzakasiyana siyana kuti vadakare mundaramo dzavo.

Zvichechana nendumure dzechabva kubarwa zvinosisa kubatikirwa zveyisayeswa ngekuti ndipona kachabva vasharukwa vemangwani munyika yetinopona.

Vachechana nendumure ngavaende kundau dzekodakarira zvinodetsera kuti vana vasazotya veihamba mundau dzavasingaziii dzine zviro zvitsva mundaramo dzavo.

Mudzimai weshe mumatundu edu teshe emiganga yatinogara nevana mumitundu dzatinogara veshe vanosisa kuenda kuzvibhedhlera veihloiwa nekubairaa zvavanodisa kuti vabairwe kuvhara matenda.

Vacheche nendumure, vana vadoko veshe vanosisa kungwarirwa zvakanaka nekuti ndivona vakabata kupona kwezuwa ramangwani.

Vachechana nendumure kwai vanosisa kuendeswa kuzvibhehlera veiyopuwa mitombo yakasisira inozika matenda.

Zvichechana nezvindumure zvinosisa kubatikirwa kuhlayiswa maningi ngekuti zvona zviri zvega azvikoni kuzviningira nekuzvingwarira.

Kuzvibhedhlera kune vantu vanoshandeyo mutenda ukavhakachira chibhedhlera woguma unodetserwa nevantu vanonga veishandamwo.

Variyo vanozvikona muzvibhehlera zvekurapa mikhuhlani yakasiyana-siyana. Warwara enda kuchibhehlera unoorapiwa ngemadhokodheya nevamweni variyo.

Zvazvenyika dzeshe kuti peshe peshe pane chibhedhlera nemuntu anonga eishandemwo azvisisiri zvendau imwepi nenyika imwepi zvamunyika mwese zvekuti zvibhedhlera zvayo nevanoshandemwo varimozve

Kuchibhedhlera kwakanaka ngekuti ukakuvhakachira mwiri yeitetena. Unobetserwa ngevantu vakawanda vanozvikona zvekubetsera nemadhogodheya akona.

Zvezvakanakira kuti muzvibhedhlera munge mune vantu vanodetsera vakawanda zvinoita kuti mutenda aguma akase kudetserwa ngokukasira.

Zvakanakira kuenda kuchibhehlera ngezvekuti wagumeyo kune vantu vanokudetsera nemadhokodheya anenge ariyozve anohloya kuti uwone marapirwo emukhuhlane wakona.

Azvichatyisi mazuwa etinopona ano, kuyenda kuchibhedhlera wonasa koxasirwa ngevakafunda ndizvona zvemikuhlani zvakona.

Ukazwa makodo kana mishuna yeitetena ukavhakachira chibhedhlera unoona madhokotera anokudetsera kukurapa .

Zvakanakira kuti mutenda avhakachire chibhedhlera ngezvekuti ogumeyo kunonga kune vanoshandeyo madhokodheya nevamweni vanodetsera.

Zvanaka maningi kuti vaguma kuchibhedhlera voona vanokubetsera. Vanonga variyo vakatogarira vatenda vanouya nemikuhlani yakasiyana-siyana.

Zvakanakira kuvhakachira zvibhedhlera ndezvekuti unovaona vanokubetsera kutotorosa nemukuhlani weunenge weizwa vokudetsera kuti ungarapwa ngei.

Variyo vanodetsera kundawu dzekurapirwa dzakaita ingate kuzvibhedhlera. Munoguma kune madhokodheya anokudetsera kuti upone.

Mundau mwetinogara munokona kuita vantu vanoita mukuhlani inotomukira pane umweni yeienda pane umweni vakasisira kurumba kuchibhehlera ndikona kune vantu vakafunda ngezvazvo vano rapa vaka jakatira pahla dzakhona.

Kana mishuna yeyitetena nemakodo eyitetena zvakanaka kuenda kuchibhedhlera kune vanozvikona vakafunda ndizvo vanobetsera

Ndinoti kuvandau varimundau mwavo zvinezvi kuzwa anenyama inotetena kana makodo anotetena ngaaxonde kuchibhedhleya unoguma unoona zvikokosela zvemushando zviriyo.

Mitezo nemishuna zveitsuna tsuna unosisa kuvhakachira kuchibhedhleya kune vantu vanozvikona kurapa kuchibhedhleya.

Ukazwa mushuna yeitetena vhakachira chibhehlera woguma misiwo dzinenge dzakabeuka woona vanokudetsera vemagai akona vanenge vatoripo.

Mundau mwemunogara ukanxonda misiwo yezvibhedhedhlera unoguma koona vanokudetsera madhokodheya vanenge variyo nevamwenivo vanokudetsera.

Dzaayozve ndau dzekuti mitombo ikahluzwa yooneka kuti inosisa kurapa chakati inotorwa yongwarirwa mundau dzakasisira kuti ingwaririke zvakanaka.

Mbatso dzekungwaririre mitombo dziriyozve kuchibhedhlera ukarwara ukavhakachira chibhedhlera. Vakaona kuti mukuhlani unoda mutombo vemuhlobo uyu unouonera kumhatso dzaunongwaririra.

Mitombo ikaoneka yohluzwa yopepetwa yoonekwa mikuhlani yeinorapa. Inozotorwa kungwarirwa muma mhatso akona kuti ingwaririke zvakanaka.

Kuwanda kwembatso dzekungwarirwa mutombo kunototidetsera isusu kuchindau kuno ngekuti wazwa mushuna dzatsuna tsuna unorumba kutootora mutombo iyoyo sure kwekunge dhokodheya akuti wopuwa.

Mitombo yakahluzwa inonasirirwa pekuti inase kugara. Inongwarirwa mumamhatso akhona ekungwaririra kuti isapishwa ngezuwa, isashata isaorazve.

Mitombo dzemazuva ano dzakahlozwa dzinongwarirwa mumambatso akona kuitira kuti vatenda vazodziturura veidusemwo. Zvakanakira kuti hadzishati.

Mitombo dzakanaka kuti dzasvozwa zviya dzingwaririrwe mumambatso akhoni ngekuti munonga mweitonhorera, adzishati, adziori.

Ukaenda kuchibhehlera weirwara unopuwa mutombo . Zvezvakanakira kuti mitombo iyi ingwarirwe mumambatso mwayo zvakanakira kuti peshe-peshe wakukona kuona mutombo ngekukasira wopona.

Ndau dzekudetsere vatenda dzapeshe-peshe, kundau kuno kwedu kechindau. Zvakanaka kuti kana muntu azwe patetena arumbe kuchibhedhlera oorapiwa.

Mitombo dzakapepetwa dzohluzwa, dzakanaka kungwarirwa mumamphatso ekungwaririra ,kuti dzisakhuta ,uyezve dzisaora.

Zvakanaka kuti mitombo ikahluzwa yeibva mushango yanasirwa ikanaka ingwarirwe mumambatso makona kuti ingwaririke zvakanaka.

Makodo akatetena tetena mishuna yeitsuna tsuna uka vhakachira chibhedhlera unoo kombiswazve unopuwa mutombo wekuti udetsereke mitombo inonga yaka ngwaririka mundau mayo kuti izotidetsera .

Azvinaki kuti mitombo yanasirwa zviya yondoramba yaka cheneneswa pazuwa kana kuti panotake mututu. Inoda kungwarirwa zvakanaka.

Mitombo yakapepetwa yohluzwa aigare nesu mumamizi akadi ine mhatso dzeino ngwaririrwa.

Mitombo dzemazuwa ano dzakahluzwa dzopepetwa dzoningirwa kuti dsinokona kurapa mukhuhlani dzino zotorwa dzongwarirwa mumhatso inongwaririrwa kuti dzizo shandiswa dzeitorwa kubva umwomwo.

Mitombo hainaki kuti yahlozwa nekupepetwa yogadzikwa pazuwa. Inoda kuiswa mumbatso dzaakona metinozoturura dzakagadzikwa.

Mitombo dzikahluzwa dzikapepetwa dzinoonekwa kuti uyu neuyu zvinorapa mukhuhlani wamati newakati hino dzinosisa kuzongwarirwa mumhatso dzakhona kuti dzingwaririke zvakanaka.

Mitombo yemukuwo yetiri kupina ino haidi kundoichenemesa pazuva nepambepo ngekuti aizopedzi mikhuhlani zvakanaka inoda kuingwarira mumbatso mayo kuti ingwaririre zvakanaka.

Mitombo dzikahluzwa nekupepetwa dzikaonekwa kuti dzinodetsera dzinongwarirwa mumbatso mwadzo mwadzinozotururwa kuti dzidetsere.

Mitombo dzahluzwa nekupepeta dzikaonekwa kuti dzinoshanda dzinosisa kubekwa pandau yakanaka.

Mitombo ikahluzwa muzvikora zvinofundwa vasharuka inozotorea yongwariririrwa mumbatso dzayo ndimona meunozotururwa weishandiswa.

Eya mitombo yechindu inyari yemamukuwo wetiri kurarama uno inosisa kungwarirwa zvakanaka kuti isatsva ngezuwa Kuna kutakwa ngemututu.

Mumiganga mwemunogara, mukaita vanhu vanokusha shoko kune vasingariziye, zvakanakire kuenda kuchibhehlera nyama dzarwadza zvinodetsera kuti vasingazviziyi kuti vanosise kuende kuchibhehlera varumbeyo kana varwara.

Eya kwai ngakuite guhu rekuti vanthu vaziye manakiro akaita kupona mundau dzeshe.

Shoko rinosisa kuhamba mundau dzakasiyana siyana reiteketa ngekunaka kwekupona kumuntu weshe kuitira kuti vasingazii vaziyewo.

Kwai ,muvantu ,mudzingindi, shoko ngarihambe , ngarikushiwe rinoronza kuti muntu wazwa nyama dzeipashirwa rumba kuchibhedhleya worapiwa upone.

Mundau dzemunogara mumiganga dzeshe munosisa kugarwa mabandla ekuronzerana kuti roita mahambisirwei shoko kuvantu kuti vaziye kunaka kwekupona.

Vantu chayai guvhu reende munyika yeshe ringengendere nemundau wemunogara rekupora vantu vasingazivi kupona vazivewo nekubva zvekunzwa.

Kwazi guhu ngarihambe kuvantu veshe vazwe ngezvekupona kuti munthu unosisa kuvhakachira zvibhedlera eirapwa nekuhloyiwa zveshe kuti agare nyama dzakati gwindiri.

Eya ndizvona zvinodiwa kuti madhodha aite mabandla ekuronzerana ngekupona neguhu roenda mberi kundau dzekuretu kuti kupona kwakanaka.

Kuti guhu riende nenyika rekupona rinotoda ragarirwa banhla ngemadhodha eyionesana kuti zvoita wekuzwini.

Mumiganga metinogara, shoko ngarihambe reibhiyira vantu veshe ngekunaka kwekupona. Vantu vaziye kuti vanosisa kupona mabomo pasina mubhadharo.

Vantu vasabira vachahle kana mumamizi mevanogara .Nduma ngaik'e yekwira matuntu yeiyehla yeidzaka matuntu, vantu veironzerwa ngekupona.

Guhu rekupona rinosisa kuhamba mundau dzeshe kuti vantu vasingazii vaziyewo mundau metinonga teigara.

Guhu rekupona ngaihambe mukati mwendau dzetinogara, kuti vantu vaziye kupona kwakanaka, vasingaiti mikhuhlani.

Madzimai anemimba, anosisa kudziremeredza, ngekunxonda nadzo kuchibhedhleya, dzohloyiwa ngemadhokodheya, zvakanakira kuti vanouya voti mwana wakagara zvakanaka ere?

Muvantu vanopona tinadzo nyama dzedu dziri kundau yakafishika. Dzinoda kuti tipote teyienda kuchibhedhlera koohloyiwa woona kuti apana zvingadai zveinyangwira kurwadzisa nyama dzedu.

Mumiganga matinogara vantu vanowanda ngekubarana. Zvinoitika nyama dzedu dzemukati dzekundau dzakafishika dzakapona dzisina zvinodzipanda.

Nyama dzedu dzemukati dziri pandau yakafishika dzinosisa kuendwa nadzo kuzvibhehlera ngemukuwo wakataranuka koohloyiwa kuitira kuvhara mikuhlani ingadai yeinyangwira.

Ukaona majaha nendombi zvakati njoso kuhope kuronza kuti nemishuna aiteteni. Kana yatetena yemukati, yepandau dzisingaoneki zvakanaka vantu vaende kuchibhadhlera kohloiwa vapone.

Tinadzo mishuna dziripandau yakafishika, adzisisi kufishwa kana dzeitetena tinosisa kuenda kuzvibhehlera ndiko kuti nevana vatichabara vanenge vakagwinya.

Mishuna yedu iri mundau dzakafishika azvinei mudzimai kana kuti muisa dsinosisa kubatikirwa kupota vantu veienda kuchibhedhlera kohloyiwa .

Akhiti voye tisagarisika mumamhatso teizwa kuti mishuna yedu iri pandau dzakafishika inotetena. Ngatiende kuzvibhedhlera torapiva tipone.

Muchibarirwe mwedu mwechindau, tinogonda kuti tine mishuna iri pandau dzakafishika, iriyo inotibatsira pakubara. Inonasirwa kuti isaita mikhuhlani ngechikhafu, haiwa ngemitombo yega.

Vantu mundau mwedu mwechindau vanowanda sure kwekunge vabarwa. Izvi zvinoita nyama dzedu dziripandau yakafishika dzakatiwo gwindiri kupona.

Mumishuna dzedu dzakafishika dzinoti detsera kuti tibare vana dzinoda kudzingwarira zvakanaka weizwa panon'en'ena zvakanaka kuvhakachire chibhedhlera udetserwe ngemitombo.

Tinayo mitezo iri pantau dzisingaoneki dzemiiri yedu asi tinosisa kupota teyienda kunohloyiwa kuzvibhedhlera.

Zvakanaka kuti vaisa vemadzimai vavhakachire chibhehlera voningirwa neshona yakangwara pandau dzisingaoneki kuti imbohloyiwa.

Uchinzi une tinadzo nyama dzemukati dzetisingaoni ngemadziso dziri kundau yakafishika. Dzinosisa kugara dzakapona kuitira kuti dzizobara vana vakagwinya.

Zvakanakira mazuvano muzvibhedhlera zvirimundau metinogara ngezvekuti kwaane midziyo inohloya mungazi kuona kuti hamungadai mune mikuhlani urimo here.

Miri yeipasira zvakanaka kuenda kuzvibhedhlera kune vanokona kuhloya. Kuti vahloye kuningira nemungazi kuti chinopashira chemene-mene, chiini uone kubetsereka kunoenderana nemukuhlani vounonga vabatwa.

Aimikhuhlani yeshepi inopera ngekukwiza mutombo kana ngekudzodza mutombo imweni inopera ngekuzvitwasanura makodo edu wotoita mutombo.

Ukatomuka-tomuka nekurumba-rumba, nekutwasanura makodoako, weitwasanura mishuna yako, zvinotodetserazve kukuponesa, mutombo pachawo.

Kwai uriyozve mutombo kuzvibhedhlera yo wakahluzwa unodetsera vaya vanoita zvemitambo vakaupuza votogwinya zvotoita kuti varumbe zvakanaka.

Kurumba, kuzvitatamura mutombo mukuru unorapa mishuna yevanhu. Zvakanaka kuhambira mhatsoo dzakhona dzine midziyo yekuzvitatamura mishuna kuti tigwinye.

Kuzvibhehlera andikopi kwega kunoponiwa. Kutwasanura makodo emishuna yako weizvitatamura-tatamura kunoitazve kuti upone. Mutombo mukuru iwowo.

Mitombo dzemazuwaano etirikupona dzakanaka ngekuti waenda kuchibhedhlera unopuwa wotopona ngekukasira.

Ayi mitombopi yega inokona kuti mukhuhlani ipere ukatwasanura mirenje nemakodo ako utotizvevmutombo uwowo

Kwahi weinyadawo kuhamba kuenda mitundu yekuretu zvinotodetsera izvozvo kuita mutombo wemiiri. Kuhambako mutombo, kutomuka-tomuka mutombo unogwinyisa makodo.

Weidazve kuti mwiri wako ugwinye unokona kuita mitombo yakasiyana-siyana asi kune mitombozve kuzvibhedhlera inodetsera pakuita mitambo kana une nyama inonga yapanda inodetserwa ngemitombo kuzvibhedhlera.

Azvironzi kuti mishuna yeitetena unofonera kuchibhehleya basi kune mishini inoita kuti utwasanure nyama dzako zvokuitira zvakanaka.

Muzvibhedhlera zviri mumiganga yetinogara ,vane midziyo inodetsara vatenda kuti vakabaya baya vanokombiswa maitire anoita zvitenda nemarapirwe azvinoitwa.

Mazuwa ano zvakanaka ngekuti wazwa panotetena unokonazve kuti wakafundazviya wotora muchini kana kuti midziyo inoshandiswa kuyibayabaya yokuronzera kuti mukhuhlani uyu unombobva ngepari.

Dzayozve midziyo dzinoshanda kutokonywa tokonywa kuti dzibudise zvinokonzera zvitenda zvakasiyana siyana midziyo idzi dzinoonekwa muzvibhedhlera waendayo weirwara.

Muzvibhedhlera mukavhakachiremo kuvatenda munoobetsereka ngemichini dziriyo dzinobaiwa baiwa dzokombedza kuti muntu unozweyi.

Kuzvibhedhlera kwaane midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya nevakafunda ngezvazvo, zvemikhuhlani, vakaibaya-baya, inovakhombesa panopanda mumishuna.

Muzuva ano zvakanaka ngekuti kwaane midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera inoita kuti ukabaya unoona mashoko angakudetsera mukupona kwako pazviyungu zvaayo mazuva ano.

Mukuwo watiri kupona uno muzvibhedhlera mwooneka midziyo inoshandiswa kuhluza nekuningira ngazi dzedu kuti dzinoita marumbirei.

Mundau mwedu mwatinogara kuchindau kuno mitombo dzechintu dzinobetsera maningi, kurapa mihlati dzinenge dzeitetena dzeirwadza.

Mitombo yechindye kuchindau unono inorapa zvakasiyana zvakaita inga mundani, musoro asi imweni yakhona tinoita ekurya zvitsangu zvinenge zviri mukati zvinotapira semuchero.

Dzakanaka maningi mitombo dzechintu, kuti dzitirape teyinzva mikhuhlane. Asi zvakanaka kuti tidzishandise nechipimo chakanaka.

Mitombo yechindau inorape mikuhlani yakasiyana siyana imweni yakona inorape kukosora imweni inorape misana inonga yaitetena kuti inyarare.

Taiziye kuti mutombo yechintu inooneka mushango asi zvinezvi yosimwa peshe peshe nepanogara vantu ngekuti inodetsa kunyaradza zvinopanda mwiri.

Azviketi ringaa jaha, ndombi, muisa kana mudzimai, unokona kurwadziwa kupandwa ngezino. Asi ukatora mitombo yechianhu inokona kukuponesa.

Mitombo yechiantu inomera mushango yakanaka ngekuti inorapa mikhuhlani vantu veipona.

Mitombo dzechintu dzinoonekwa mushango. Tikadzipuza kana kutova ndidzo dzakanakira pakuti hapana nechidodori chinonga chamboduswa kubvepo ngekuti unonga usizi kumbohluzwa.

Ukazwa mihlati yeipanda, zvakanaka kutora mitombo yechintu wophuza kana kutowa, zvinonyarara.

Mitombo dzechindau dzakanaka ngekuti dzinorape mikhuhlane ingava yechivanhu mumwiri .Imweni yakhona inotohluza ngazi kuti ichene

Mundau yatinopona ineyi munoshandazve mitombo yechiantu. Mitombo yechiantu yakanakire kuti unorape kukosora, yeirapazve mundani mweinyarara apapo apapo.

Mitombo dzechiantu tinodzitsa mushango. Dziweni dzakona chachikafu chetinorima mumunda teirya chototi ponesa mushuna dzinenge dzeyipanda.

Mukuhlani hayi keti muntu dangani kungava kukotsora dangani mushana uno ngatetena ukatora mutombo wechindu womwa imweni uoita wekutova unopona.

Mitombo dzechindu dzinoonekwa unono kundau dzedu dzetinogara asi dzinodetsera kurapa mukuhlani yakasiyana.

Zvakanaka kuti muntuweizwa mushuna yeipanda utore mutombo yechintu inoponesa asi inoda kumwa zvine chipimo.

Kuchindau kwedu uno mutombo wechindu wakanaka , unodzinga zvakawanda pavantu , umweni ukaufemba unorumbirira buka kunyanya pavachechana.

Mutombo wechintu unodetsere maningi ngekuti unkrapa mushuna inonga yeitetwna zvakasiyana siyana.

Mitombo ye chiantu yakanaka ngekuti imweni yakona tinoita yeku tema tema mapande kwakutora muto wakona odondedzerwa pano panda poto nyarara.

Kana mishuna yeitetena nemakodo zvakanaka kuti utore mitombo yechindla inonyaradza ngekukasira.

Mishuna dzeitetena zviya zvakanaka kushandisa mitombo yechintu ngekuti aidhuri inoonekwa nyore kubeni inoponesa zve.

Mitombo dzeChiNdau dzechintu chedu dzakanaka ngekuti dzinorapa mundani dzimweni dzinorapa musoro unopanda.

Yona mitombo inonga yeiwonekwa mushango yechindu ,yakanaka ngekuti inowoneka nyore ayidhuri, kubenizve inorapa zvitenda zvakasiyana.

Kuchindau kwedu uno muntu ukarwara unosisa kupuza mutombo wechindau unoonekwa padhuzepo muntaraunda, unonyaradza marwadzo kana kutopodza chinonga cheirwadza kwakhona.

Kwai mutombo vechintu dai vegapi vekuita vekubika vopuza kana kutova. Kune mitombo inorapa asi chiri chikafu chinoryiva inga michero.

Mitombo dzechintu dzinodetsera ngekuti dzinorapa mihlati inopanda dzimweni dzakona dzinopedza dzungu pamuntu.

Mitombo yechintu kuchindau kwedu uno inodetsa maningi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana siyana inopedza chikosoro yeipedzazve mishana inonga yeipanda yopora.

Zvakanaka kuti muntu azwa panomurwadza atxonde mushango kotswaga mitombo yechintu. Unobetserazve kurapa dai musoro unopanda kana ndivi dzinopanda.

Kana nyama dzeirwadza kuchintu uno, tinozvitenda kuti ukamwa kana kutova ngemitombo yechintu, unopona.

Mitombo yechindi yakanaka ngekuti inorapa, yakanakazve ngekuti inoponesa pasina cheinenge yamboduswa kuchibhedhleya.

Kuchindau uno, mitombo yemushango yechintu yakanaka ngekuti inokonazve kuhluza tsvina inonge irimungazi, yorobuda.

Misoro ikapanda dangani mihlati inonga yeitetena ukatora mitombo yechinhu mushango ino kona kukudetsera kuti upone.

Mitombo yechinhu kuchindau uno yakatinakira ngekuti inokwanisa kupishwa pamuriro yoorotowa nyama dzinopashirwa dzopona.

Mitombo azvironzi kuti ngeinobikwa yopuwa muntu ophuza kana kutowa ndiyo imweni yakhona itori miriwo yetinosheesa ndiyona sadza.

Mitombo yechindau inonekwa mishango. Imweni inondoonekwa mumuzi imweni inobetsera kutirapa mikuhlani yemihlobo nemihlobo.

Mitombo dzechindu dzinodetsera ngekuti dzinorapa mishuna inotetena, dzimweni mitombo dzechindu unotowa ndidzona dzimweni unoita ekupuza wopona.

Mundau mwedu kana nyama ikapashirwa tinosisa kushandise mitombo Yechintu yemushango kuti tipore.

Vanhu vanenge vane mikhuhlani yakasiyana vanomwa mitombo yechiantu kuti mikhuhlani itandanuke kana kuti iende.

Ukazwa mukuhlani weikona zviya tora mutombo wechindu woushandisa dangani kungaa kuuirisa wokuza zveshe zvinodetsera.

Kurya kwakanaka mukuwo weshe kunotoita kuti mishuna yedu iti gwindiri kugwinya. Tinorapika teirya zvetinorya tisingazii, teitoti dai kudetsa ndani kuti dzidzare.

Azvidi kuyayeya vanthu vanoreketa zvisina shwiro ngekutya kushandisa mitombo yechinthu yakanaka ngekuti inorapa apapo apapo.

Mutombo wechintu wakanaka ngekuti unopedza mikuhlani yakasiyana-siyana nechipande chevana vachabva kubarwa chinoita pasoro.

Mitombo yechindwe kuchindau uno inotidetsera pakurapa mikuhlani yakasiyana siyana, yakanakira kuti aidhuri inooneka nyore.

Zvikanzwi mutombo wechintu azvi ronzi kotsa nzindo ne mashakani e mushango muriwo dza tinorya utoriwo mutombo.

Mitombo yechiantu inodetsera. Imweni inorapa mundani munoruma ruma, imweni inorape zvipande zvevana vadoko vachabva kubarwa.

Zvinodetsera kuti wazwa mishuna dzitetena woenda padhuzepo mushango wotora mutombo yechiantu woshandisa inoponesa.

Mitombo yakanaka yechiantu. Inodetsera kunyaradza panenge peipanda. Imweni yakhona yotobekwa nemumabhodhleya kuita kuti ingwaririke zvakanaka izokwanisa kutirapa mikhuhlani.

Kuchindau kuno mitombo yechintu inooneka padhuze, mundau mwetinonga teigaramo. Zvakanaka ngekuti inopedza kupanda kwemakodo kana kwemishuna.